Enjojo mpango eribatsi omu maizi, kandi aha rubaju rwayo hariho omwana gwayo omuto munonga. Kandi enyima hariyo enyamaishwa ezindi nka karooli , enjubu, hamwe n'embogo ziizire hamwe okunywa amaizi.

Abakazi bashatu Kandi omwe aharibo ashutami omu maisho genju ashemereirwe ari hamwe n'obwojo buto bubiri kamwe kamwe akaana kajwaire busha Kandi omukazi ondiijo ayemereire ondiijo omukazi ainami ariyo nayeyerera omu maisho genju

Omuntu ajwaire akakokoro akaha maisho ak'erangi eya erikwera Kandi omuntu ogu nayiragura akakokoro akahamaisho nikamurinda kugira ngu obukooko oburikureetwa endwara ezirikuturira butakamutahamu burikuraba omunyindo

Omwanya ogurikukorerwamu eby'emishuuburo harimu abantu baingi bari ahansi y'emitaka hamwe n'entundubaare ez'erangi zitarikushushana nka bururu hamwe na orengi aharubaju hariho ebizimbe bingi ebishakaize amabaati ag'erangi zitarikushushana.

Aboojo bato bashatu bariyo nibazaana omupiira owaabo aha bunyaasi oburiyo nibwoma, kandi aha muguha haanikirweho ebijwaro byabo nka zaasokisi hamwe n'empare. Kandi enyima hariyo emiti.

Abaana bato ab'eishomero babiri aharibo bashemereirwe bariyo nibakora emyoga eyebyemikono ey'okuruka barikukoresa ehuzi ez'erangi zitarukushushana omwe n'omwojo ashemereirwe hamwe n'omwishiki omushutami aharubaju enyuma yabo hariyo abandi abaana abashutami omu ntebe

Omuntu ojwaire akakokoro komungaro ak'erangi ya reedi akwaitse ekisaasi ekirimu obwoki Kandi enjoki zehumbasire. ahakisaasi eki nikireebeka yaheeza kuhakuura Kandi ayemereire omu bunyatsi

Emiyembe erikurenga omuri ikumi esogire n'ebitumbwe tibyakahisize kandi neby'erangye eya kinyatsi eri aha katagi nerengyera

Egi n'eduuka ahi barikuguriza eby'okuzaanisa eby'abaanaa nk'ebimotoka ebibarikushutamamu kwevuga Kandi omu maisho hariho omutsigazi akiriize kimwe aha by'okuzaanisa ebyo. Aha rubaju rw'eduuka egi hariho ahi barikuguza ebijwaro eby'abakazi.

Omwana gw'empundu muto munonga gutembi aha kati kakye gushutami aha itaagi ryako kandi gwine ebyoya bingi ebirikwiraguura kandi guri omu kishaka ekirimu emiti miraingwa ekwataine

Omwanya ogu gurumu ekyombeko kiringwa ekine emyarro erukurenga omuri ikumi Kandi kitire erangi ya white harumu n'ebindi ebyombeko bihango nabyo bitirwe erangi eya white. Habyirwemu emiti Kandi nseeri hariyo emishozi hamwe n'amaju mingi kandi omwanya ogu guri omururembo.

Ensenene ziri omukasefuriya Kandi zitumbikire omu maizi omuntu ariyo nazikwatamu n'engaro ze ibiri ensenene harimu erangi ezitarikusushana eyakinyatsi n'erangi eyakitaka

Aboojo bato abajwaire ebijwaro eby'abazaani b'omupiira, kandi baatuutuka munonga. Nikireebeka baaba nibaruga kuzaana kandi bombi betereize okuteerwa ekishushani.

Omushaija ojwire empare nesaati ebyaraagi erikwera ajwaire enkofiira nebirahuri ashutami ahakapiki kakye Kandi akwaitse akacupa k'amaizi ari mumwanya ahu barikwokyeza ebyoma nk'eyingi hamwe n'amadirisa Kandi enyuma ye hariyo abandi bashaija bana abari ahokukorera omu kwotsya ebyoma

Eduuka eibarikuguriza ebimotoka ebyokuzanisa ebyabaana Kandi omutsigazi akiriize kimwe ahabyokuzanisa ebyo aharubaju rweduuka egi omumaisho nibaguza ebijwaro ebyabakazi

Ebiruka bingi biri omu ruguuto kandi biri omu rurembo ruhango aharimu ebyombeko bibiri biraingwa munonga. Kandi n'omu mwebazyo eizooba ririyo nirirengarenga. Omu mbaju z'enguuto harimu abantu bariyo nibatambura.

Omukazi ojwire T-shirt ya red Kandi ayekomire ekitambara omumutwe ajwire na garubindi ashutami aha mudara gwe naguza emboga nka za carrot , enyanya, mukene hamwe n'ebindi omukatare kandi harumu n'abantu abandi bingi abashubuzi abarukuguza ebintu byabo.

Omuhanda ogw'itaaka niguraba omu mwanya ogurimu obunyaatsi oburikureebekagye hamwe n'emiti, kandi aharubaju hariho orugo rw'oruyenje eseeri hariyo omushozi kandi ahaiguru hariyo ebicu hamwe n'erangi eya buruuru hariyo nihajwa akashana.

Omwishiki empangare ojwaire ebijwaro ebirikwiragura ariyo naboneza omwana we Kandi amishutamiise ahansi omu maisho g'eibikiro ry'esente ahari ekyombeko kirungi ekirikureebeka gye Kandi omu maisho g'ekyombeko harimu emotooka ezirikupakira abantu aha muhanda

Omwanya ahu enguuto Ina zirukuteranira hamwe Kandi hariho omwanya ogw'emotoka zirukwehinguririza okubasa kutaaha omu ruguuto orundi enguuto ezi neza koorasi kandi omu mwanya ogu harimu n'amaju mingi Kandi mahango.

Enyamaishwa mpango ibiri ezirikumanywa nk'enjubu ziine erangi eya buraaka Kandi zombi zemereire omu maizi kwonka tigazirengire emwe ahari etebirweho akanyonyi akaine erangi erikwera

Abatsigazi babiri nibaguza ebintu byokuzanisa omu muhanda ahu abantu barikutamburira aharuguuto rw'ebiruka bingi enyuma yaabo hariyo abantu aberundeine hamwe Kandi nomukebazyo omu rurembo ruhango.

Naikondo ahu abantu barikucunda amaizi Kandi ezitiize ebiti Kandi hariho edomoora eyi bareeta kutaha amaizi omu rubaju rw'omwanya ogu harimu ebiti by'emiyembe hamwe nobunyatsi

Abantu babiri bariyo nibazana omuzaano gw'omwesho Kandi eki barukuzaniraho kikozirwe omu mbaho Kandi kirumu otwina otu barikuba nibazaniramu omwesho hamwe n'otupiira tukye otw'erangi erukwiragura. Abantu aba bashutami aha nteebe y'ekiti

Ebijwaro eby'erangi ezitarikushushana nkebirikwera ebya kinekye ebyakinyatsi hamwe nebirikwiragura bihanikire aha miguha kugira ngu bibaase kwomooka bibaase kukamukamu amaizi Kandi enyuma hariyo emiti miraingwa

Omutsigazi ojwaire akakokoro kahamaisho ayemereize omukono Kandi ajwaire na Tishatihi erikwiragura ahekire n'enshaho Kandi aine eki ariyo nagamba Kandi ayererize omukono ari nkorikwesharinga Kandi enyuma ye hariyo abandi bantu baingi abariyo nibatamburira omu ruguuto ahari ebyiruka bingi

Omwanya ogurumu ebyombeko hamwe n'emiti myingi Kandi harumu ekyombeko ekirukurebeka nk'iramizo ekyine ebishakazibwe erangi eya burawuni Kandi haihi n'omwanya ogu harumu amamotoka .

Amato agatire erangi erukwiragura gemerezibwe ah'itaka haihi n'omwaro Kandi aha rubaju rwago hariho ebyombeko ebikwatiine ebitiire erangi ezirikwangashana Kandi enyuma hariho omushozi muhango ogutarimu obunyansi bwingi kureka emiti mikyemikye emigufu munonga.

Ente eyenkazi ekuzire Kandi eyine ebibara bingi eine amahembe abiri eri haihi n'obunyansi kandi n'omwihangwe.

Oruguuto orw'itaka niruraba omumwanya oguterire ahari obunyansi buto kwonka burikurebekagye hamwe n'emiti eyetatine.

Omwojo muto oine omubiri gurikwera ashemereirwe ariyo namwenya kandi haine eki ariyo naareeba ashutami aha ntebe Kandi akwatiraize ahakati k'entebe ajwaire Tishati eyeragi ya rwedi

Omushaija ajwaire tishati ya buru Kandi eyemikono miraingwa ajwaire nakomumukono ashutami Kandi akwaitse akaguha ka buru aharubaju rwe hariho emiguha esumasumikire

Aha rubaju rw'enju hariho enku nyingi Kandi akanyatsi akari omu mbuga y'enju katemirwe gye omu maisho genju hariho omuguha ogwanikirweho ebijwaro ebyebika bitarikushushana Kandi ebiine erangi zitarikushushana hariho ebirikwiragura , ebirikwera ,ebirikutura hamwe neby'erangi ya kitaka Kandi aha rubaju ryabyo hariho ekiti kyemiyembe Kandi omu maisho hariho orutookye

Enjojo ezirikurenga omuri itano ziri omu mwanya ogurimu obunyatsi bukye Kandi ziri hamwe nabaana baazo emwe eyemereire munonga haihi n'omuti Kandi omwanya ogu harimu n'emiti mikye mikye eyetatiine

Eki n'ekyombeko eki ishengyero rya Uganda omuhanda oguri kuzayo nogwa kooransi kandi omubanju harimu bendeera ezi ihanga rya Uganda kandi harimu n'emiti, kandi omumaisho g'ekyombeko eki harimu amamotooka maingi agaterezibwe gye.

Abashaija bari haihi n'akanju akarimu enkooko nyingi, akanju aka karimu obushengye bwingi kandi kazitirwe akatimba. Akanju aka nak'ekyooma kandi omwe aha bashaija ariyo natambura haine ahariyo nareeba arikureeba aharubaju rwe ajwaire esaati hwayiti